Sheba n kohari binyera palli yaɣali zuɣu paɣa so zaŋla loba n soŋ tiŋa n va niɛma pa dizuɣu o yela liiga pinki ka kpabi o bia nyaanga o bobila bob'sabinli do'so za o tooni o yela liiga ka di nyɛ ash kala ka o gbibi biraw chinchini o nuuni o tiritila binshaɣu wuhiri paɣa maa kpaɣa so gba zaa za nimaani shee o koharila kpama.

Silmiin doo so n yɛ liiga sabinli ka bi zaŋ sipiika nim kpa o sipiika nim maa shɛŋa nyɛla zaɣa ʒee shɛŋa zaɣa sabila ka shɛŋa mi nyɛ buluu shɛŋa mi?nyɛ ɔrɛɛnji doo so za ni maa ni gala wɔchi sabinli ka gbubi o kamara n ŋmaari o foto tihi bɛla nyaanga maa ka jiranbiisa gba zaa bɛ ni.

do ʒɛ kuɣ' zuɣ' o yɛla chɛnchɛni liga ka di chɛ bulu ka o pam o zabiri ka be pa o naba zuɣ' ka paɣ' so mi kuri ni maani golibisi bɛla o nuuni ka o liga nyɛ bulu kala o bɛlila o zabiri so gba zaa ʒɛ bi nyɛŋa maa ka paɣ' so gba zaa za ni maani n yɛ liga buluka o jinjam nyɛ zaɣ' sabinli zaɣ' yino maa nyɛla birawu kala